Rinenge jee, damba igwinyiso, anthu mundau dzatinobvayo, nemumagange anokurudzirwe kuti ahambe kuzvibhedhlera, amweni anofane kupfeke zvivhare muromo, nezvivhare nyara, kana kune matenda emukuhlani anopararira.

Mundaa dzatinogare antu anokurudzirwe kupfeke zvivhare muromo, zvivhare nyare kana kune mukuhlane unopararire zvinobatsire kuchengetedze hutano.

Anthu mundau dzatinobve anokurudzirwa kugeze nyara amweni kana abve kushandisa zvimbuzi amweni kupfeka zvivhare muromo ngekupfeke zvivhare nyara kana kune mikuhlani inopararira.

Rinenge jee dambe igwinyiso remene mene antu aunofanire kupfeka zvivhara muromo pamwe nezvivhare nyara kana kune denda remukuhlani rinopariri pamwe nekuchengetedza utano hwemadhokodheya pamwe nana mukoti.

Amunawee mundaa dzatinogare anthu anofanire kupfeke zvivhare nyare pamweni nezvivhare miromo kana achishanyire kuzvibhedhlere kune anthu ane mikuhlani inopararira izvi zvino chengetedze utano.

Amunawee mundaa dzatinogare anhu anokurudzirwe kuhambe kuchibhedhlere akapfeke zvivhare muromo pamweni nezvivhare nyara kana kune mukuhlani inopararira izvi zvinobatsira kuchengetedze utano.

Amunawee mundaa dzatinobveo anthu anokurudzirwe kupfeke zvivhare muromo nezvivhare nyare kana kune matenda anopararire pamweni ndana mukoti nemadhokodheya anotarisirwezvo.

Amuna wee mundaa dzatinobveyo antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri uko amweni anonobaiwe amweni otarirwe mukhuhlani kutorwe ngazi opihwe mutombo opora.

Amunawe, antu mundau dzatinogara anokurudzirwa kupfeka zvivharamiromo pamwechete nezvi vhari nyara kana kune denda remukhulane inotapuriranwa. Pamweni madhokodheya anofanira kuzvichengetedze.

Kuzvibhehlere ana mukoti nemadhodheye anokurudzirwe kupfeke zvivhare nyare amweni kupfeke zvivhare muromo kuitire mikhuhlane inopararira achengetedzeke utano hwavo.

Rinenge je damba igwinyiso asharukwa ekudhaya ana mai nana baba majaha nendombi anofanira kuhamba muzvibhedhlera uko anofanira kupfeka zvivhare nyara nezvivhara muromo kana kune mikuhlani inotapuriranwa.

Amunawee mundaa dzatinogare antu anokurudzirwe kupfeke zvivharemiromo nezvivhare nyare kana aine matenda anotapuriranwa. Pamwechete naana mkoti nemadhogodheya anofanire kupfeke zvivhare miromo.

Antu muntaa nemumagange, kwatinobveyo, antu anokurudzirwe kupfeke zvivharenyare, zvivhare muromo, kuchengetedze utano hweantu kana kune mukhuhlani unopararire, kwemene.

Antu mundaa dzatinobveyo nemumagange anokurudzirwe kupfeke zvivhare nyara nezvivhare miromo kana kuine mikuhlani inoparerire. Zvinobatsire kuchengetedze hutano pamweni nehutano hwemadhogodheye naana mukoti.

Inenge jee danba igwinyiso ana mukoti nemadhokodheya anofane kupfeka zvivhare nyara, zvivharemuromo kuti vadzivirire kutapukirana kwemikhuhlane kuchengetedze hutano hwavo.

Hutano hwenyara utano hwakakosha hwemene antu anoringirwe kukurudzirwe kuti ageze nyara kana achibve kuzvimbuzi, uye kana achanga apedza kurya, uye kana achibve kumutambo anokurudzire kugeze nyara.

Anthu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhamba mundaawu nemumagange achipangidza antu fundo yepamusoro maererano ngezveutano kwemene.

Amuna wee andu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhambr mundawu achifundise andu ngezveutano kuzvichengetedza nekupfeka mabepa kana achiite bonde.

Ana mai ane ndani amweni achangobva kubarwa ndumure anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera uko kwanovhenengwa ngazi yemikuhlani pamweni kupihwe mitombo inorapa ndumure.

Amunawe! rinenge jee damba igwinyiso remenemene antu mundau dzatinobveyo anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleya kunoona antu ngezveutano kutarirwe mikhuhlani.

Antu mundau dzatinobveyo ngemugange antu anokurudzirwa kugeza nyara kana achinge ashandise chimbuzi. Kudziirire kutapukirana kwemukuhlani inorwarise antu, izvi zvakanakire hutano.

Mundaa dzatinogare antu anoshanda kubazi rezveutano anotarisirwe kuhamba maganga akasiyana. Achidzidzise antu maererano ngezvehutano mikuhlani pamweni ngekutore ngazi achipavantu mutombo.

Vantu mundau dzatinobva vanokurudzirwa kuhamba muzvibhehlera amweni anonona madhokodheya nanamukoti vopangidzwe fundo maererano nezveutano vodzoka vorapa mikuhlani.

Amunawee! mundau dzatinobveyo ngemumagange antu vanokurudzirwa bahambe kuzvibhedleri uko amweni anonobayiwa ngemadhokodheyi kurapwe mikuhlani yakasiyana siyana. Amweni kutorwe ngazi.

Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri kunoone namadhokodheya ana mukoti pamweni kutarirwe ngazi kuvhenekwe mikhuhlani pamweni nekupihwe mutombo.

Amunawe mu ndau dzatinobveyo inenge jee dambe igwinyiso re mene mene ana amai ane ndani ana mai achangobve kubare ndumure ano kurudzirwe kuhambe ku zvibhedhleri kuno vhenekwe ngazi mu kuhlani neku pihwe mutombo.

Inenge jee dambe igwinyiso. Antu mundaa dzatinogare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere amweni onoona anamukoti pamweni ngemadhokodheya opangidzwe zivo maererano ngezveutano.

Amunawee antu mundaa dzatinobveyo anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri kunovhenekwe makodo, mirenje, mikuhlani pamweni ngekupihwe mitombo inorape mikuhlani yakasiyana-siyana.

Amunawe, mundau dzatinobva nemumakanyi antu anokurudzirwe kunge ane fundo pamusoro pemukhuhlane, ngekutorwe ngazi nekuvhenekwe mukhuhlane nekupihwe mitombo.

Asharuka ekudhaya anokurudzirwa kuhamba muzvibhedhlera pamweni anofanirwa kupfeka zvivara muromo nezvivara nyara kana kune mukuhlani ynopararura izvi zvinobatsira kuchengetedza utano .

Ana mai ane ndani ne amweni achangobve kubare ndumure ano kurudzirwe kuhambe ku zvibhedhlera uko anonono baise ndumure mu kuhlani yaka siyana siyana pamweni ngeku puhwe mutombo.

Mundaa dzatinogare nemumagange antu anokurudzirwe kungani eifunda maererano nezveutano amweni ahambe kuzvibhedhlera kunoona ana mukoti nemadhokodheya.

Majaha ndombi asharukwa anamai nanababa anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere. Uko anonopihwe fundo maererano ngezveutano maererano ngezvemukuhlani.

Asharuka ekudhaya ana Mai ana baba, ndombi nemajaha dzinokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere uko dzinondovhenekwe ngazi mikuhlani nekupihwe mitombo nemadhokodheya.

Anamai anendani neanamai achangobve kubare ndumurwa anokurudzirwa kuhambe kuzvibhehlera. Uko umweni anonovhenekwe mukuhlani, kutorwe ngazi, amweni nekupuhwe mutombo inorape mikuhlani.

Inenge jee damba ingwinyiso remenemene, antu anorwara nendxondo anofanire kuhambiswe kuzvibhehlere uko amweni anonowanikwa nemadhokodheye, amweni opihwe mitombo inorape ndxondo.

Amunawee mundaa dzatinogare antu anorwara nendxondo anofanire kuendeswe kuzvibhedhlere uko anonoonekwe nemadhokodheye pamweni nemikoti. Vonyorerwe mitombo inovabatsire kuti ndxondo yavo iite zvakanaka.

Antu mundau dzetinobveyo anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kunovhenekwe ndxondo. Utano hwendxondo hwakakosha gwemene. Antu anotariswe ndxondo pamwe nekupiwe mitombo.

Inenge jee damba igwinyiso anthu anorwara ngendxondo mundaa dzetinobveyo anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlere kundovhenekwe ndxondo pamweni nekupiwe mutombo unoitire kuti azwe zvakanaka neutano.

Mundaa dzetinobveyo anthu anorwara ngendxondo anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlere kunoona ana mukoti pamweni nemadhokodheya opihwe mitombo inodzoreredze utano hwendxondo kuti anthu agarisike zvakanaka.

Mundawo dzatinogare nemumaganga antu anokurudzirwe kunge aneruzivo mayererana ngezvehutano muntaraunda. Vantu havafaniri kurasa marara peshe peshe. Kuchengetedze hutano wedu.

Inenge jeye kana dambe igwinyiso ndau dzatinogara vantu ngavakurudzirwe kuti vasarasha marara peshe peshe zvinoita kuti tichengetedze utano pamwe nekudziirira kupararira kwemukhuhlani.

Zvibhedhlera antu mundau matinogara anokurudzirwa kuhambe kundoona madhokodheya nana mukoti ovhenekwa mukuhlani otorwa ngazi pamweni nekupihwa mitombo inoenderana nemikuhlani.

Vantu mundau dzatinobva iyo nemumagange vanokurudzirwa kuhambe muzvibhedhlera uko amweni anondopihwa mutombo amweni kuvhenekwa mukuhlani kutorwa ngazi nekubatsirwa nana mukoti.

Anthi mundaa dzetinobveyo nemumaganga anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhere uko amweni anonpbhenekqe ngeana mukoti nemadhokodheya pamweni nekupihwe mitombo yemikuhlani.

Mundaa dzatinobveyo, antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera. Kwaane mibhedha inopihwa asharukwa anohwe magodo, amweni ane mirenje isina simba, akamirire kuvhenekwe mukhuhlani nekupihwe mitombo.

Rinenge jee damba igwinyiso, antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera uko amweni anonoonekwa nanamukoti pamweni nemadhogodheya opihwe mitombo inorape mikhuhlani yaanenge achizwa, antu otorapike opora.

Inenge jee dambe igwinyiso antu anofane kuhambe Kuzvibhedhleri anofanire kupfeke zvivhare nyari nezvivhare miromo kana kune mikhuhlani inotapurirana .

Antu mundaa dzatinobva iyo anokurudzirwa kuhambe muzvibhedhlera amweni anovhenekwa makodo ovhenekwa mikuhlani pamweni nekupihwa mitombo inorapa mikuhlani yanozwa iyo.

Rinenge jee damba igwinyiso antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere uku anondovhekwe makodo mirenje inorwadza pamweni ndekupihwe mutombo nekutorwa ngazi nemadokodhoyi.

Mundaa dzatinobve antu anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlere ikoko anonofundiswe maererano ngezveutano, kutarirwe mikuhlani, kutorwe ngazi nekupihwe mitombo.

Amunaa wee mundaa dzadzinogare namaeni mundani neachangobva kubare ndumure, tinokurudzirwa hambe kuzvibhedhlera undoonekwa ndiana mukoti pamweni nemadhokodheye upihwe mitombo

Antu muntaa dzatinobveyo anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere uko amweni anonotarirwe mikhuhlani, kutorwe ngazi , amweni anopihwe mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Rinenge jee damba igwinyiso antu anokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlera amweni anotarirwa makodo amweni murenje amweni mwoyo ano dzimbikana nemukhuhlani opiwe mutombo unorapa.

Antu muntaa dzatinogare nemumagange anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere, amweni onovhenekwe nemadhokodheye, amweni nekupihwe mitombo inoenderana ngemikhuhlani.

Kuzvibhehleri kwave nemishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kutore ngazi kutarire mikuhlani pamweni nekupe antu mitombo, zvinenge zvanyorwe naana dhogodheya.

Antu ekubazi ngezveutano anofanire kuhambe mundaa achidzidzise vanhu maringano ngezvehutano mikuhlani kutore ngazi mitombo yanyashi ano ngekupe amweni mitombo.

Asharukwa, majaha, ndombi, anamai naanababa vanofanire kuhambe kuzvibhedhlera ukoko kwavanofundiswa maringe ngezveutano, mukhuhlani pamwe nekutorwa ngazi nekupuwe mitombo.

Amunaweee anthu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhambe mundau achifundise anthu maererano ngezveutano izvi zvinobatsira kuchengetedze utano pamweni nekudzivirira hosha.

Mitombo yakudhahaa mitombo inoshanda kwemene andu anokurudzirwe kutore mashakani ngembidzi dzomuti odhuvanisa ogadzire mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso antu mundau dzatinobveyo antu anokurudzirwa kunga aneruzivo maererano nezveutano antu anofanire kuhambe kuzvibhehleya kunopangidzwe ziyo iyi nemadhokodheya nanamukoti.

Rinenge jee damba igwinyiso antu mundaa dzatinobveyo anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri uko anopangidzwe fundo maererano ngezvirwere zvakasiyana-siyana. Amweni anopihwe mitombo inorape mikuhlani.

Asharukwa anamai anababa majaha nendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlera ikoko anonopuwe fundo maererano ngezveutano kuti aerwemukhuhlani nekutorwe ngazi.

Amuna woke ana mukoti nemadhokedheya anokurudzirwe kupfeke zvivhara miromo pamwe nezvivhara nyara kana achirape andu anenge anenge ane mukuhlani inopararira izvi zvinochengetedze utano.

Antu anoshande kubazi rezve utano anokurudzirwa kuhambe mundau nemumiganga achifundisa antu maringe nezve utano, kuzvichengetedza uye kupfeke zvivhare muromo nezvivhara nyara pane kune mikhuhlani inopararira.

Antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundani mumakanga achiparidzire antu ngezveutano maererano nekuzvichengetedza pamweni nekuvheneke mukuhlani nekutiringazi.

Inenge je dambe igwinyiso antu anoshande kubazi rezve utano anokurudzirwe kuhambe munda memumaganga achifundise antu maringe ngezveutano nezvemukuhlani imweni inopararira

Antu anoshande kubazi rezvehutano anokurudzirwe kuhambe mundau achidzidzise vanhu ngezvehutano. Pamweni kutore ngazi nekudzidzise zvemukuhlani kuantu.

Majaha ngendombi dzemundaa mwetino bve anokurudzirwa kuhambe kuzvibhelere pamweni ne madhokodhera nanamukoti, kuvhenekwe ngazi mukuhlani pamwe nekupiwe mutombo uno enderana ne mukuhlani.

Amuna we mundaa dzatinogara antu anokurudzirwa kuhambe muzvibhedhlera uko anondovhenekwa mikuhlani nekutorwa ngazi pamweni nemadhokodheya Nana mikoti anenge ane mikuhlani opihwe mitombo.

Ndaa dzatinogara neantu anokurudzirwa kuhambe Kuzvibhedhlera ukoko anondopuwa fundo yemikuhlani kutorwa ngazi nekupihwa mutombo.

Antu mundau kwatinobva iyo anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera amweni anovhenekwe mikuhlani kutorwe ngazi nekutobwe makodo amweni anopuwa mitombo inoenderana nemikuhlani.

Mundaa nemumagange atinobveyo, antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere uko amweni anonovhenekwe mukuhlani otarirwe ngazi pamwe nekupiwe mutombo.

Amunaa wee kuzvibhedhleri kwaanemibhedha inopiwa asharukwa anamai ane ndani neasharuka anozwe makodo akamirire kurapwe pamweni nekupiwe mutombo nemadhokodhee.

Asharukwa ana mai nanababa anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera ukoanoenda kotariswe makodo, mirenji pamweni nekupihwa mitombo inorape mikuhlani yakasiyana-siyana, antu otopora.

Mundaa dzatinobveyo antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere, uko anonopihwe fundo maererano ngezvemukhuhlani, kutorwe ngazi , pamweni nekupihwe mitombo inorape mikhuhlani.

Antu mundau dzatinobveyo vanokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere, amweni vanondovhenekwe makodo, kutarirwe mikuhlani, kuvhenekwe ngazi, pamweni ngekupihwe mitombo inorape mikuhlani.

Antu anoshande kubazi rezveutano anofanire kuhambe mundau nemumuganga achifundise antu ngezveutano hwepabonde, pamweni nekudzivirire mukhuhlani yepabonde antu ave neutano.

Amunawee kuzvibhehlere kwavane nemishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni mishina iyi inopihwa asharukwa kudhaya ane mikodo inenge isisine simba. Amweni anonyorerwe mitombo nemadhokodheye.

Kuzvibhehlere kune ndau dzakasiyane siyane dzimweni dzendau dzinobatsira antu anenge ane mukuhlani neamweni anenge ane makodo nemirenje isina simba akamirira kupihwe mutombo.

Amunawee antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehleri uko amweni anonoonana namukoti nemadhogodheye. Antu anokurudzirwe kupfeke zvivhare muromo nezvivhare nyare kana kuine mikuhlane inopararire.

Rinenge jee damba igwinyiso antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri uko anonoonekwa naana mukoti pamweni ngemadhokodheye. Otarirwe makodo, mirenje, ovhenekwe ngazi pamweni nemikuhlani.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yanyamashi imweni yemuchina iyi inoita basa rekutora ngazi imweni inovheneka mukuhlani imorerutsa basa remadhokedheya pamweni nana mukoti onyora mitombo.

Amunawe mundau dzatinobva nemumakange antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlera uko amweni anoende kunovhenekwa mukuhlani kutorwe ngazi pamweni ngekupihwe mitombo inorape mukuhlani kwemene.

Antu mundaa yatinobveyo anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri amweni anovhenekwe makodo, mirenje pamweni nekutaimirwe mikhuhlani nekutorwe ngazi pamweni nokupiwe mitombo inorape mikhuhlani.

Antu vekubazi rezvehutano anokurudzirwa kuhamba mumaganga nemundau achikurydzira vantu ngezvehutano kuchengetedza hutano kudzidziswa kugeza nyara kana asi zvimbuzi kuitira kuti usatapurirwana.

Ana mai ane ndani achangobva kubarwa ndumure anokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlera uko anonditorwa ngazi kutarirwa mikuhlani pamweni nekupihwa mitombo.

Asharukwa, anamai, majaha nendombi dzinokurudzirwa kuhamba kuzvibhendlere ukoko kwavanotorwa ngazi. Kuvhenekwa mikhuhlani pamwe nekupuhwa mitombo yemikhuhlani.

Amunawee mundau dzetinogara asharuka ekudhaya pamweni nanamai anendani anokurudzirwe kuenda kuzvibhedhlera uku anonovhenekwa makodo pamweni nemirenje unenge isina simba izvi zvinobatsira kuchengete utano.

Inenge jee damba igwinyiso antu mundau dzetinobveyo nemumaganga anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri uko anonoonekwa nemadhokodheya naana mukoti otarirwe makodo, mirenje nekuvhenekwe mikuhlani.

Asharukwa ekudhaya anokurudzirwe kuhamba kuzvibhehlera uko vanonovhenekwe makodo, mirenje nemimwe mitezo inenge isina kuite zvakanaka ,nekupihwe mitombo inoenderana nemikuhlani yayo.

Asharukwa anotarisirwe kuhambe kuzvibhedhlere uko anonovhenekwe makodo, mirenje imwe isina simba, onyorehwe mitombo inoenderana nemikhuhlani yevanenge achihwe.

Inenge jee damba igwinyiso antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhehleya amweni onovhenekwa makodo, nomurenje , mukhuhlani pamwe ngekupuwa mitombo.

Asharuka akudhaya anokurudzirwe kuhambe kuchibhedhlere uko amweni anonovhenekwe makodo ,kutorwe ngazi , kuvhenekwe mukhuhlani pamweni ngekupuhwe mutombo inorape mirenje.

Inenge jee damba igwinyiso antu munda dzatinobveanofanire kuhambe kuzvibhedhleri kunovhenekwe makodo mirenje kutairrwe maziso anorwadza anenge ane tsinga kunyanya asharuka.

Rinenge jee damba igwinyiso. Antu mundaa dzatinobve anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlere, amweni kunovhenekwe makodo, mirenje, ndxondo nemwoyo, antu opihwe mitombo.

Mundau dzatinobvaiyo nemumaganga vasharukwa nana mai nana baba majaha nendombi dzino kurudzirwa kuhamba nemuzvibhedhlera kundo vhenekwa makodo mirenje neku taiwe mikuhlani pamweni nekupihwa mitombo.

Asharukwa ana mai nana baba majaha nendombi dzemu ndau dzatinobva nemuganga anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kundovhenekwa makodo mirenje kuti arapwe mikuhlani pamweni nekupihwa mitombo.

Asharukwa ekudhaya anokurudzirwa kuhamba kuzvibhehlera uko kwavanonovhenekwa makodo mirenje isina kuita zvakanaka amweni anopuhwe mitombo isina kuita zvakanaka

Amunawe mundaa dzatinobveyo antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera amweni onoonekwa nemadhokodheya nana mukoti opihwe mitombo inorape mikhuhlani , amweni ovhenekwe ngazi otarirwe mikhuhlani yakasiyana siyana.

Asharukwa, anamai anababa, majaha nendombi anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kunovhenekwe moyo kutarirwe ndxondo pamwe nekupiwe mitombo inoenderana nemarwadzo.

Amuna voye rinenge jee damba igwinyiso, antu mundaa dzatinogaremwo anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere uko kwavanono ongororwe makodo. Pane kutarirwe mirenje inenge isina simbi pamwe nekupihwa mutombo.

Amunawe asharukwa ekudhaya anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhleya uko anonoone madhokodheya nanamukoti amweni otarirwe makodo amweni ovhenekwe mikuhlani yakasiyana siyana.

Asharukwa ekudhaha anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere uko kumweni anondosangane nanadhokodheya nana mukoti ovhenekwe makodo ,mirenje nekuvhenkwe mukuhlani pamwe nekupihwe mutombo.

Kuzvi bhedhleri kwave nemichina yanyamashi imweni yakagadzirwa nemhando yepamusoro yepadera-dera. Inoshandiswe kuvheneke ngazi, kutarire mikuhlani pamweni nekupe antu mitombo, zvinorerutse basa rema dhogodheye.

Kuzvibhedhlera kwaive nemishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni mishuna iyii inoshandiswe kutore ngazi kutarire mikhuhlani kuvheneka makodo amweni nekupiwa mitombo inenge yanyorwe.

Amuna wee asharukwa akudhaya, ana mai ana baba majaha nendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere uko kwaanono one madhokodhee nanamukhoti, ovhonekwe mukohlani pamwe nekutorwe ngazi.

Amuna woye mundau dzatinobveyo antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlere uko amweni anondovhenekwe makodo mirenje amweni ngekupuhwe mitombo inorape mukhuhlani.

Kuzvibhedhlera kwavange mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswe kuvheneke ngazi , mikhuhlani, imweni kunyore mitombo inodiwe ngeantu vane mikhuhlani.

Kuzvibhedhlera kwaane nemichina yemhando yepamusoro pedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe ngeantu anezvikora zvepamusoro pederadera ngekuti imweni inogone kuuraya antu.

Amunawe mu ndau dzatinobveyo antu ano kurudzirwe ku hambe ku zvibhedhleri ukoko anono vhenekwe mu kuhlani kutorwe ngazi pamweni neku pihwe mutombo nana mikoti ne madhokodheya.

Kuzvibhedhlere kwave nemishina yanyasha.... Mishina iyi yakagadzirwa zvemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, kutarire mikhuhlani, imweni nekunyore mitombo.

Hutano hwendxqondo utano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kundovhenekwa ngqondo dzawo pamweni nekupuwa mitombo inorapa ngqondo kuitira kuti ngqondo yawo iite zvakanaka akwanise kugara neamwe mundaa.

Inenge jee dambe igwinyiso remwene-mene, antu anoshande kubazi ngezveutano anofanire kuhamba mundau achifundise antu maererano ngezveutano, pamweni nemikuhlani.

Rinonge jee damba igwinyiso, anamai ane ndani nana mai achangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kunovhenekwi ngazi , mikhuhlani pamweni nekupihwe mitombo inochengetedze utano.

Vana mai vane ndani nana mai vachangobva kubara nendumure vanofungidzirwa kugare muzvibhedhlera uku vamweni ndumure dzinobarwa mikuhlani yebesha pamweni kutorwa nengazi ngekupuwa mutombo.

Anaamai anendani nanaamai achangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera nendumure dzayo kuti dzivhenekwe mukuhlani yebesha, kutarirwe mungazi pamwe nekupiwe mitombo.

Ana mai ane ndani nana mai achangobve kubare ndumure anokurudzirwa kuhambe kuzvibhehlera. Amweni anobayise ndumure dzayo mukhuhlane yebesa. Amweni avhenekwe mikhuhlane, ngekuvhenekwa ngazi.

Anamai ane ndani neamweni achangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunobaise ndumure mikuhlani pamweni nekupihwe mitombo kuvhenekwe mikuhlani yebesha.

Kuzvibhedhelera koongemishina yemhando yepamusoro yedera dera, imweni mishina iyi inenge iri mumhatso inoite ngezve sainzi, mhatso iyi munovhenekwe mikhuhlani, mitombo uye zvee ngazi inovhenekwe yoo.

Kuzvibhehlera iyo kwava nemishini yemando yepamusoro dera-dera, imweni inoshandiswe kutore ngazi, kuvheneke mikuhlani, imweni kunyore mitombo tichirape antu ane mikuhlani kwemene.

Kuzvibhedhlera kwava nemichina yemhando yepamusoro-soro kwemene. Imweni inoshandiswa kuvheneke mikhuhlani, kutore ngazi ngekunyore mitombo inopiwe antu anemikhuhlani.

Kuzvibhehlera kwangemishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kutora ngazi kuvheneka mukuhlani imweni kuti asharukwa agare akamirire mutombo.

Kuzvibhedhlera kwave ngemichina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni michina iyi inoshandiswe kupe antu mitombo, imweni inoshandiswe kuvheneke mikuhlani.

Kuzvibehlera kune mishina yemhando yepamusoro yedera dera, imweni yemushina iyi inoshandiswa kutora ngazi yekuvheneka mukuhlani, imweni kunyore mitombo inodiwa neanthu.

Kuzvibhedhlere kwaane michina yepamusoro, yedera-dera. Imweni mishini iyi inoshandiswe kurape antu, imweni inoshandiswe kutora ngazi nekuvheneke mikhuhlani yakasiyana-siyana, amweni opihwe mitombo.

Kuzvibhehlera kwaave ngemichina yemhando yepamusoro yepadera-dera. Imweni inoshandiswe kutore ngazi, kuvheneki mukhuhlani, imweni kunyore mutombo nekupe antu mutombo nemukuwo wakatarwa.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kuvheneka ngazi kuvheneka mikuhlani kutora mitombo inorapa antu ane mikuhlani inopararire.

Kuzvibhedhlere kwave nemishina yanyamashi. Mishina yakagadzirwa yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kutarire ngazi pamwe nekuvheneke mikhuhlani kuitire kuti antu apihwe mitombo.

Kuzvibhedhlera kwawa nemuchini yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemuchini iye inoshandiswa kutore ngazi kuvheneka mukhuhlani, madhokodheya nanamukoti ozonyore mutombo.

Pachibhedhleya kwava nemushini mhando yepamusoro yedera dera imweni yemuchuna uyu unonasa kuvheneke ngazi kutarira mukuhlani umweni kunyore mutombo unodiwa naantu mukuhlani .

Kuzvibhadhlera kwave nemishina yemhando yepamusoro padera-dera. Imweni inoshandiswe kuvheneka makodo, imweni inoshandiswe kutore ngazi kutarire mukuhlani, imweni nekuudze madhokodheya mitombo yekupe antu.

Kuzvibhedhlera kwane mishini yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kuchengeta mitombo imweni kutore ngazi imweni kuvheneke mikuhlani yevantu.

Kuzvibehlera kwave nemichina yemhando yepamusoro yedera-dera . Imweni michini iyi inoshandiswe kuvheneka ngazi , kutarira mukuhlani imweni kudzimura moto inenge yabatira muzvibehlera.

Amunaa wee kuzvibhedhera kwave nemichina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemuchina iyi inoshandiswe kuvheneke mukuhlani pamweni ngazi imweni inoshandiswe kunyore mitombo.

Kuzvibhedhleri kwaane ngemuchina yemhando yepamusoro yedera dera. Inoona mushina iyi, inovheneka makodo, mirenj, imweni kutora ngazi kubva mukhuhlani ngekupa andu mitombo.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa michini yanyamashi imweni yemuchina iyi yakagadzirwa zvemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kuvheneka ngazi kutarira mukuhlani imweni nekupa anhu mitombo inoenderana.

Kuzvibhedhlera kwaane nemishina yemhando yepamusoro, yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi nekutarire mukhuhlane. Imweni kunyore mitombo inodiwa ngevantu vane mikuhlane.

Kuzvibhedhlere kwave nemichina yemhqndo yepamusoro-soro imweni inoshandiswe kutore ngazi kuvheneke mikuhlani, imweni kupe anthu mitombo inenge yanyorwa ngemadhokodheya.

Kuzvibhehlera kwave nemishina yemhando yepamusoro padera-dera imweni inoshandiswe kutore ngazi kuvheneke mikhuhlani amweni opiwe mitombo nemadhokodheya.

Kuzvibhedhlera kwave nemishina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni inoshandiswe kubatsira anamai vachisununguka anenga ane ndani. Imweni inoshandiswe kutore ngazi, imweni kunyore mitombo.

Kuzvibhedhleri kwaane mishina yemhando yepamusoro soro yedera dera. Inweni yemishina iyi inopiwa asharukwa ekudhaya anemakodo nemirenje inorwadza akamirire kupiwe mutombo nekuvheneke mukhuhlani.

Kuzvibhedhlera kwaane nemishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni inoshandiswe kutore ngazi, imweni inoshandiswe kutakure ngazi, imweni kunyore mitombo inodiwa ngeantu ane mikhuhlani .

Kuzvibhedhlere kwave ngemishina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni inoshandiswe kutore ngazi, kuvheneke mikuhlani, imweni kunyore mitombo inodiwe neantu ane mikuhlani.

Kuzvibhedhlere kwaange mishina yamhando yapamusoro yedera dera imweni inoshandiswe kutore ngazi imweni kuvheneka mikuhlani imweni kushamdiswe kunyore mitombo anthu ane mikuhlani ozopuwe mitombo.

Kuzvibhehlere kwava nemishina yemhando yapamusoro yedera dera imweni inoshandiswe kutore ngazi, imweni kuvheneke makuhlani, imweni kutarira anamayani ndani imweni kurape ndani.

Kuzvibhedhleya kwave nemishina yemhando yepamusoro yedera-dera, imweni yemishina iyi, inoshandiswa kuvheneka ngazi, kutarire mikhuhlani, imweni nekunyora mitombo inodiwa naamweni amukhuhlani.

Kuzvibhedhlera kwave nemuchina yemhando ye pamusoro yedera-dera. Imweni yemichini iyi inoshandiswe kutora ngazi, kuvheneke mikhuhlani imweni nekunyora mitombo inodiwa ngevarwere vanenge vane mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Kuzvibhedhlera kwane mishini yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa ana amai achibara imweni kutore ngazi imweni kuvheneke mikuhlani imweni kunyore mitombo.

Ee Kuzvibhedhleri kwaane mishina yemhando yepamusoro soro imweni inopihwe antu anozwe makodo antu asine kuite zvakanaka anopihwe mubhedha akamirire kuvhenekwe pamweni ngekupihwe mutombo.

Kuzvibhedhlera kwave ngemichina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni yemishina iyi inotarire ngazi nekuvheneke mikhuhlani. Imweni inonyore mitombo inodiwe neantu ane mukhuhlani.

Kuzvibhehlera kwave nemishina yemhando yepamusoro yederadera. Imweni inoshandiswa kuteera ngazi, imweni kuvheneke mukhuhlane, imweni kuvaraidze antu anenge ane mukhuhlane pamwe nekupihwa mitombo.

Kuzvibhedhlera kwawanike mishina yemhando yedera dera imweni yemushini iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, kuvheneke mukuhlani pamweni ngekupe anhu mutombo.

Kuzvibhedhlera kwave nemichini yemhando yepadera dera imweni yemichina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi kutarise mikuhlani imweni kunyore ngazi inodiwe ngevantu.

Kuzvibhedhleya kwave nemishina yemhando yepamusoro yedera dera, imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke mukuhlani, kutore ngazi nekupa vanhu mitombo.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishini yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kutora ngazi kuvheneka mukuhlani madhokodheya ozopa mutombo unoenderana nemikuhlani.

Kuzvibhodhlera, kwaane mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Amweni anokurudzirwe kupfeke zvivharenyare , pamweni nezvivharamiromo kana achishandisa mishina .Imweni inogona kuite matenda anopararira.

Ku zvibhedhlera kwave ne mishina ye mhando yepa musoro ye dera dera imweni mishina iyi inoshandiswa kuvheneke ngazi yeku tarire mukuhlani pamweni neku nyore mutombo inodiwa ne anhu ane mu kuhlani.

Kuzvibhehlera kwane ngemushina yemhando yepamusoro yedera dera imweni inoshandiswa kuvheneke makodo mirenje imweni kutore ngazi imweni kurape mukuhlani pamwe ngekupiwa mitombo yeantu.

Zvibhedhlera kwave ngemishini yemhando yepamisoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kutore ngazi, kuvheneke mikuhlani, imweni kubatsira asharukwa kuhamba

Kuzvibhedhleya kwave nemichina yenyashanu imweni yemichina iyi inoshandiswe kutore ngazi kutarire mikuhlani yakasiyana siyana kuitire basa remadhokodheya rireruje amweni anonyore mitombo.

Kuzvibhedhlera kwava nemichina yemhando yepamusoro yepadera dera imweni yemichina iyi inoshandiswa kuvhenaka ngazi kuvheneka mukuhlani imweni kuvhenaka makodo.

Mazuva anyamashi muzvibhedhlera kwaava nemushina yembando yepamusoro yepadera dera imweni yemuchina iyi inoshandiswa kutarire ngazi pamweni nekutarire mukuhlani yeishandiswa nema dhokodheya.

kuzvibhedhlera kwave ngemishina yemhando yepamusoro yedera dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, kutarire mikhuhlane pamwe ngekupe antu mitombo.

Kuzvibhedhlera kwava nemichina yanyamashi imweni yemuchina iyi inoshandiswa kutore ngazi imweni kutarire mukuhlani zvinobatsire madhokodheya amweni kuti idetsere kunyora mutombo inorape antu.

Muzvibhehlera kwane mishina yemhando yepamusoro yederadera imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi kutarira mikhuhlane imweni nekunyora mitombo inotenderana nevarwere.

Kuzvibhedhleya kwave nemichini yemhando yepamusoro yedera dera imweni michina iyi inoshandiswe kuongorore ngazi pamweni kutarire mulikuhlani imweni kunyore mitombo inodiwa neantu ane mikuhlani wemene.

Kuzvibhehlera kwaave ngemishina yemhando yepamusoro ye deradera imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke makodo kutarire ngazi ngekuvheneke mukhuhlani antu orapi, opiwe mutombo.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kutora ngazi mukutarira mukuhlani antu mitombo inoenderana nemikuhlani.

Mitombo yanyamashi, mitombo inoshanda kwemene. Vantu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngokuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Amweni anofanire kuhamba kumphatso inotengese mitombo odusa mare otenga.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kutenge mitombo iyi ngekuti inorapa mukuhlani yakasiyana-siyana, kundumure imweni inorape mukuhlani yebesha kuasharukwa imweni inorape makodo.

Mutombo yanyamashi mitombo inoshande kwemene vandu vanokurudzirwa kushandisa mutombo iyi ngekuti inorape mukuhlani yakasiya siyana andu anofanike kutenga mitombo iyi kumatso yatengeswa mutombo.

Mitombo yanyashanu mitombo inorapa kwemene. Antu anokuridzirwe kuhambe kumhatso kunotengeswe mitombo yanyashanu uku anoduse mare kutenge mitombo yanyashanu imweni inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana .

Inenge jee, dambe igwinyiso remene-mene, mitombo yanyashanu mitombo inoshanda kwemene, antu anokurudzirwe kuende kumhatso inotengese mitombo iyi nekuti kune antu akafunda fundo yedera-dera anenge ane zivo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo yanyamashi, imweni inorape makanda anenge akaparuka, imweni inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana antu anokurudzirwe kuhambire kumhatso inotengeswe mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo yanyamashi ngekuti inorape mukhuhlani yakasiyana-siyana. Mitombo yanyamashi inowanikwe kumhatso dzinotengese mutombo.

Mitombo yenyamashi, mitombo inorape mikuhlane yakasiyana siyana. Amweni anokurudzirwa kuhambe kumhatso inotengese mitombo kunotenge ,odutse mari opihwe mitombo nekuti inorape mikuhlane.

Mitombo yenyamashi mitombo inorape kwemene , antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhulani yakasiyana siyana, mitombo iyi inotengeswe kumhatso inotengeswe mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwemene anthu anokurudzirwa kuhambe kumhatso inotengeswe mitombo yanyamashi imweni mitombo yanyamashi inorape mikuhlani yakasiyana siyana zvinobatsire anthu.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene imweni yemitombo iyi inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana antu anokurudzirwa kumhanye kumbatso inotengeswa mitombo yodusa mare vopihwa nitombo yorapa mikuhlani.

Mitombo yanyamashi iyi ,mitombo inoshanda kwemene, vanthu vanokurudzirwa kuenda kuzvitoro zvinotengesa ngekuti inorapa mukhuhlani yakasiyana siyana kwemene .

Amunawee mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene anthu anokurudzirwe kushandise mitombo yanyamashi nekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana, inowanikwe kumhatso kunenge kune anthu akafunda.

Mutombo yanyamashi mutombo unoshanda kwemene. Antu anokuridzirwe kushandise mutombo yanyamashi. Imweni inorapa mukhuhlani yakasiyana siyana. Antu anofanire kuenda kumhatso kunotengese mitombo yanyamashi.

Mitombo yamashi, mitombo inoshanda kwemene, anthu anokurudzirwa kuhambe kumhatso inotengesa mitombo iyi, andoduse mare, opuhwe mitombo iyi, imweni inorapa mikhuhlani yakasiyana-siyana

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo yanyamashi ngekuti inorape mikhushani yakasiyana-siyana, antu anoshande kumhatso inotengese mitombo antu ane fundo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inovanikwa kumhatso dzinotengese mitombo.

Mitombo yanyamashe, mitombo inoshanda hwemene. Antu vanokurudzirwe kushandise mitombo yanyamashe nekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana. Antu anohambe kumhatso inotengese mitombo yanyamashe oduse mari.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi. Ngekuti inorape mukuhlani yakasiyana-siyana antu otopora chiriporipo.

Mitombo ya nyamashi mitombo ino shanda kwemwene antu anokurudzirwa kuhambe ku mbatso kuno tenge mitombo ya nyamashi imweni inorape mukuhlani yakasiya siyana kwemene wotopona.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene anthu anokurudzirwe kuhamba kumbatso inotengese mitombo yanyamashi imweni inorape mikuhlani yakasiyana siyana anthu otopora.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kuhambe kumbatso inotengesa mitombo yanyamashi imweni yemitombo yanyamashi inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana antu otopora kwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo yanyamashi nekuti inorape mukhuhlani yakasiyana-siyana. Imweni inorape mukhuhlani yebesha kundumure.

Mitombo yanyamashi mitombo inorape kwemene. Mitombo iyi inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana. Antu anotarisirwe kuhamba kuzvibhehlere kunopihwe mitombo yanyamashi amweni anotenge oduse mari.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana. Antu anokurudzirwa kuhambe kumbatso inotengeswa mitombo iyi kuti andotenga.

Mitombo yenyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu vanokurudzirwe kushandise mitombo yanyamashi nekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Imweni yakajairika imweni isina kujairika. Antu anopora nemitombo yanyamashi.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwemene .Amweni anoshandise mitombo iyo kuzore pachiso kugadzirira makanda akakwasharara . Mitombo yanyamashi mitombo inorapa mikuhlani yakasiyana siyana.

Mutombo yanyamashi mutombo inoshanda kwemene mutombo yanyamashi inorapa mikuhlani yakasiyana siyana. Antu anokurudzirwa ahambe kumphatso dzinotengese mitombo yanyamashi eiduse mari eipuhwe mutombo.

Mitombo yanyamashi, mitombo inorapa kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kumhatso inotengese mitombo iyi. Kune antu anenge aine fundo yepadera-dera anoabatsira kuape mitombo inoenderana neukosha hwawo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana, imweni inopodze marwadzo chiriporipo.

Mitombo ya nyamashi mitombo inoshanda kwemene imweni ye mitombo iyi inorape mi kuhlani yaka siyana siyana antu anokurudzirwe kutenga mitombo iyi kumhatso ino tengeswe mitombo kwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mutombo yanyamashi ngekuti inorape mikhuhlane yakasiyanasiyana kundumure inorape mukhuhlani webesha imweni inoshande vasharukwa.

Tombo yanyamashi mutombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mutombo iyi ngekuti i krape mukhuhlani yakasiyana siyana antu anohambe kumhatso kunotengeswe mutombo oduse mare opuhwe mutombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo yanyamashi mitombo iyi inowanikwe kumhatso antu anoduse mari opihwe mitombo iyi.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mukhuhlani yakasiyana siyana, imweni yemitombo iyi inoyengeswe kumhatso dzinotengeswe mitombo antu anohambe koduse mare opihwe.

Mitombo yenyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana. Mitombo iyi inowanikwa kumhatso inotengese mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene anthu anokurudzirwe kuhambe kumhatso inotengeserwe mitombo yanyamashi odusa mare opuhwe mitombo inorape mikuhlani yaanenge achizweyo kwemene.

Mitombo ye nashani mitombo inoshanda kwemene antu anofanire kuhambe ku mhatso ino tengeswe mitombo oduse mari opihwe mutombo imweni ano tsanangurirwe ne antu ano shande ikoko nekuti imweni ye mitombo iyi inorape mi kuhlani yaka siyana.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kuhambe kumbatso kumbatso dzinotengeserwa mutombo yanyamashi woburitsa mari wopiwa mutombo imweni yemitombo iyi inorapa mikuhlani yakasiyana siyana.

Mitombo yenyamashi mitombo inorapa kwemene. Antu anokurudzirwe kuende kumhatso inotengese mitombo yenyamashi. Uko vanoenda nemakadhi anenge anyorerwe ngemadhogodheya, pamweni nemikoti kuti anotenge mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene, mitombo iyi inorape mikuhlani yakasiyana siyana antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inoshande inorape kwemene.

Mitombo yenyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kutenge mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlani yakasiyanasiyana mitombo iyi inowanikwe kumhatso dzinotengese mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo yanyashanu amweni anohamba kumbatso inotengeswa mitombo yanyashanu unopihwa nenahu anoshanda ikoko mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kuhambe kumhatso inotengese mitombo yanyamashi voduse mare vopuhwe mitombo imweni inorape mikhuhlani yakasiyana siyana antu opora kwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu mundau dzatinogare anokurudzirwa kuhambe kumhatso dzinotengese mitombo, vondotenge mitombo nekuti inorape mukhuhlane yakasiyana-siyana.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kuhambe kumhatso inotengesa mitombo yanyamashi. Imweni mitombo yanyamashi inorapa mikhuhlani yakasiyana siyana. Amweni anorapa zvirwere zveshuga.

Amuna wee mitombo yanyamashi mitombo inoshanda, antu anokurudzirwe kutenge mitombo yanyamashi, imweni inoraoe mikhuhlani yakasiyana siyana, mitombo iyi inotengeswe kumhatso dzine vantu vakafunde.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kumhatso inotengeswe mitombo yenyamashi, oduse mari opuhwe mutombo inorape mikuhlani yakasiyana-siyana.

Mitombo yanyamashi, mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorapa mukhuhlani yakasiyana siyana. Antu anohamba kumhatso inotengeswa mitombo iyi oduse mari opihwa.

Kuzvibhedlere ana mai vane ndani, nevachangobva kubare ndumure, vanotarisirwe kuhamba kunowona anamukoti nemadhogodheya venikwe ngazi nekubaise ndumure mukuhlane irwiswa.

Amunawee mundau dzatinogare antu anofanire kuhambe kunochekerere mashango pamweni nekudzinge mitaizizi nenyoka dzingarume antu kana vaenda kuzvibhedhlere.

Antu mundau dzatinogare nemumiganga anokurudzirwe kufundiswe ngezveutano hwenxlondo antu ane hutano hwenxlondo usina kuite zvakanaka ahambiswe kuzvibhehlere kopiwe mitombo.

Amunawee mundau dzatinogare inenge jeee dambe igwinyiso remene-mene, anaamai ane ndani neamweni achangobve kubare ndumure anokurudzirwa kuhambe nendumure kuzvibhedhlera ukoo dzinopihwe mitombo pamweni nekutarirwe ngazi nekuvhenekwe mikhuhlani.

Ana mai ane ndani neamweni achangobve kubare ndumure anokurudzirwa kuhambe kuchibhedhleri uko amweni anonovhenekwa mukuhlani kutarirwa ngazi nekupuhwa mutombo

Amunawe! mundau dzatinogara anamai ane ndani neachangobve kubare ndumure, anokurudzirwe kuhamba kuzvibhehlere nendumure , uko dzinovhekwe mukhuhlani pamwe nekupiwe mutombo.

Vafundi efundo yepashi pashi anotarisirwe kutengerwe nhumbi dzechikora pamweni nemagwada, izvi zvinoita afunde ndxondo dziri pamweni uye..

Afundi efundo yepashi pashi anokurudzirwa kuhambe kuzvikora anokurudzirwe kutengerwe hambe dzechikora pamweni nemagwade kuti afunde ndxondo dziri pamweni uye akadakara.

Rinenge je damba igwinyiso mundau matibva antu anokurudzirwa kuhambe muzvibhedhlera nendumurwa dzayo vanotarirwa mikuhlani votorwa ngazi pamweni kurapwa mukuhlani webesha nekupihwa mutombo.

Mundaa dzatinobveyo anaamai ane ndai nanamai achangobve kubare ndumure. Vanofanire kuhambe kuzvibhedhlere kunovhenekwe ngazi nekupihwe mutombo pamweni nekurape mukuhlani.

Kuzvibhehlera kunoshanda ana mukoti nemadhokodheya andu anofanire kupfeka zvivharamuromo nezvivhara nyara kana kune matenda anotapuriranwe.

Amuna wee, ana mai ane ndani neachangobve kubare ndumure anofanire kuhambe kuzvibhedhleya ,uku ndumure dzinondopihwe mutombo pamwe nekutairwe mikhuhlani uri mungazi.

Ana amai ane ndani naana amai achangobve kubare ndumure, anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlere uko amweni anonobaise ndumure dzayo mikuhlane yebesha, amweni anovhenekwe mukuhlani, kutorwe ngazi ngekupihwe mutombo.

Amunawe anamai ane ndani pamweni neachangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlera uko anonoona madhokodheya nana mukoti pamweni nekupihwe mitombo.

Ana mai ane ndani pamweni ne achangobve kubare ndumure ano kurudzirwe kuhambe ku zvibhedhleri uko amweni ndani dzino bairirwe pamweni ne ndumure dzichi rapwe mu kuhlani yebesha.

Amunawe mundaa dzatinobveyo antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera nendumure dzonovhenekwe ndiana mukoti pamweni nemadhokodheya kuvhenekwe ngazi, mikuhlana pamwe nekupuwa mitombo.

Ana amai anendani pamweni neachangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera ukoko anonotariswe mikhuhlani, kutorwe ngazi pamwe nekupihwe mitombo.

Inenge jee damba igwinyiso antu mundaa dzatinogara ndumure dzinofanirwe kuendeswe kuzvikora kunofundiswa amweni kuzvibhedhlera kunovhenekwe ngazi ngekurapwe mikhuhlani.

Anamai ane ndani nanamai achangobve kubare anokurudzirwa kuhambe kuchibhedhlera nendumure dzayo dzimweni dzonobayiwe mikhuhlani yebesha, dzimweni dzopiwe mitombo, ndumure dzopore.

Amuna woyee mundau dzatinogare asharukwa ekudhaya anababa nanamai anokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlera kunovhekwa makodo mirenje inorwadza nemitezo isina kuita zvakanaka.

Amuna voye mundaa dzatinogare antu anokurudzirwa kupfeka zvivhare nyare nezvivhare miromo. Kana kune mikuhlani inotapurirana kuitire kuchengetedze hutano kwemene.

Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlera uko amweni anonovhenekwa nemadhokodheya amweni nanamukoti achitarirwe makodo, mirenje amweni mwoyo amweni nezvakadaro.

Rinenge jee damba igwinyiso remenemene antu mundau dzatinogare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere amweni anofanire kupfeke zvivhare muromo nezvivhare nyara kana kune matenda emukhuhlani anopararira.

Kundawu dzatinobveyo , antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera , amweni anovhenekwe makodo , amweni kutarirwe nqondo, amweni kuvhenekwe mwoyo, pamweni nekupuwe mutombo inorape mukhuhlane.

Rinenge jeyi, damba igwinyiso remene mene antu mundawo dzatinogara anokurudzirwa aende kuzvibhedleri amweni anovhenekwe makodo ,mirenje ,meno amweni kupiwe mitombo inorapa.

Antu mundaa dzatinogari antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri uko kwanonovhenekwe makodo, mirenje inorwadze neimwe mitezo isina kuite zvakanaka , ovhenekwe ngazi pamweni nekupihwe mitombo.

Mundaa dzetinobveyo anthu anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlere kunotariswa makodo, mirenje pamweni nekuchengetedze utano anenge ane mikuhkani anopihwe mitombo.

Mundaa dzatinogare antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere. Ukoko anonodzidziswe ngezvehutano, kutariswe mukuhlani, kutorwe ngazi pamweni nekuvhenekwe makodo.

Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera kana achinzwa makodo, mirenje amweni anotairwe mukhuhlani, kutorwe ngazi vamweni nekupihwe mitombo inorape mikhuhlani antu opora.

Kumbatso inotengeswa mitombo kunenge kune antu anefundo yepamusoro yedera-dera. Antu aya anobatsira asharukwa. nekuvape mitombo pamweni nekuvatsanangurira zvinodiwe pekushandise mitombo imweni.

Kumhatso inotengeswe mitombo kunoda antu anenge anefundo yepamusoro, padera-dera. Amweni antu anodetsere asharukwa ngekuape mitombo, ngekuvape ziviso maererano ngemutombo.

Ndaa dzatinobve nemumagange nembatso dzinotengese mitombo dzinofanire kupararire ngekuti amweni anenge aine mikuhlani anokwanise kuhamba kunotenge mitombo obva apora.

Igwinyiso kunotengeswa mitombo mitombo inofanirwa kungwarirwa zvakanaka imweni inogona kuzotadza kushanda kana ichinge yapangidzwa pamweni nekurohwa nezuwa imweni yemitombo inorapa zvakasiyana siyana.

Kumhatso kunotengeswe mithombo yanyashanu anthu anenge aine fundo yepamusoro yederadera. Anthu aya anobatsire asharukwa nekuatsanangurire zvimweni zvinodiwa nemithombo.

Kumhatso inotengese mitombo yenyamashi inofanire kungwarirwa ngekuti imweni mitombo inode pantu panotonhorera imweni ndokuti ishande zvakanaka ikapishwa haichashandi.

Kumhatso kunogare mutombo kunoshande anhu vanenga vane fundo yepamusoro yedera-dera Antu aya anobatsire asharuka kudai kuape mitombo nekuatsanangurire zvinenge zvichidiwa pamitombo.

Antu mundau dzetinobveyo anotarisirwe kuhambe kumhatso dzinotengese mitombo. Mitombo yanyamashi mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana siyana kwemene. Antu anofanire kuhambe oduse mare opiwe mitombo.

Mitombo yekudhaya mitombo inorapa kwemene. Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi anofanirwa kunge vane fundo yepadera-dera. Imweni mitombo yekudhaya yave mitombo inokwanisa kuuraya antu.

Vantu vanokurudzirwe kuhambe kumhatso dzinotengeswe mitombo uko kunenge kune antu akafunda fundo yepamusoro yepaderadera anoabatsire ngekuape mitombo pamweni nekuadudzira zvinoshandiswe mitombo .

Kumhatso kunotengeswe mutombo kunoshande antu anefundo yepamusoro yepaderadera antu aya anobatsira asharukwa ngekuape mutombo unoenderane nemikhuhlani yaanenge anayo.

Mundau dzatinogare mhatso inotengese mutombo inofanire kukurumbura kuti antu anode mutombo awone kwanise kutenga antu anoshande kumhatso iyi anofanire kunge akafundi zvifundo zvepamusoro dera dera.

Kumhatso kunotengeswe mitombo yanyashanu kune antu anenge akafunda zvepamusoro edera dera antu aya anotsanangurire asharukwa maererano ngezvekushandise mutombo.

Antu kundau dzatinobveyo anokurudzirwa kuhambe mundau dzinotengeswa mitombo antu anosisa mare mitombo amweni anobatsirwa nezvemitombo neantu anoshandamo.

Antu anoshanda kumbatso inotengeswa mitombo anofanira kunge ane fundo yepamusoro yedera dera kuti agone kupangidza fundo kuvasharukwa pamweni nekuvapa mitombo inoenderana navo nemikuhlani yayo.

Kumhatso inotengese mitombo kunoshande antu anonga aine fundo yepamusoro yedera dera antu aya anobatsire asharuka antu ane mikuhlani kuape mitombo inoenderana nemikuhlani.

Inenge jee damba igwinyiso antu ano kurudzirwe kuhambe ku mhatso ino tengeswe mitombo ya nyamashi mitombo iyi ino ngwarirwe pantu pano tonhorere imweni ndokuti ishande zvakanaka kurape mi kuhlani yaka siyana siyana.

Amuna wee mundaa dzetinobveyo kumphatso inotengeswe mutombo kunofanire kungwarire ngekuti imweni yemitombo inofanire kugara panthu panotontorera kuitire kuti izoshanda kwemene.

Antu anoshanda kumhatso inotengeswe mitombo antu anenge ane fundo yepamusoro yepaderadera amweni anobatsire asharukwa kuape mitombo inoenderane nemikhuhlani yaanenge achihwa.

Kumhatso kunotengeswe mitombo yanyashanu ,kunoshande antu ane fundo yepamusoro yedera-dera. Antu aye anobatsire asharukwa akudhaye kuape mitombo, nekuatsanangurire zvinenga zvakanyorwe pamitombo.

Amunawe kumbatso inotengese mitombo yanyashanu antu anoshandeko anenge aine fundo yepadera dera, antu aya anobatsira asharukwa ekudhaya kuape mitombo nekuatsanangurire.

Mitombo yenyamashi mitombo inofanire kungwarirwa. Antu anoshande kumhatso inotengese mitombo antu anenge ane fundo yepamusoro yedera dera. Amweni anobatsire asharukwa ngekuape mitombo.

Kumbatso inotengeswe mitombo, mitombo inofanira kungwarirwa iri panzvimbo inotonhorera imweni ikapishwa nezuwa aizoshandi antu anozorware.

Antu anoshanda kubazi rezvehutano anokurudzirwa kuhamba mumaganga nemundaa dzinofundisa antu maererano nezvehutano kutore ngazi kuvheneka mikuhlani nekupe antu mitombo.

Antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhambe mumaganga nemundau achinofundisa antu ngezveutano. Kudzivirire zvirwere zvepabonde pamweni nekuvheneke mukhuhlani nekutora ngazi.

Vantu vanoshanda kubazi rezvehutano vanokurudzirwa kuhambe mundaa nemumagange achifundisa vantu maringe nezvehutano kutore ngazi nekuvheneka mikuhlani pamweni nekupa antu mitombo.

Vantu vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa kuhambe muminda nemumaganga achidzidzisa antu maererano ngezvehutano nekudzivirira zvirwere zvinowanikwe antu akaita mizi isina kuchengetedzwe.

Amunaa wee ashandi ekubazi rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundau nemumagange avhipangidze fundo kuantu maererano nezvirwere pamweni kutore ngazi ngekuvheneke mukhuhlani.

Antu anoshanda kubasi rezvehutano kukurudzirwa kuhamba mundau nemuma gange achikurira antu kuraramisa hutano kuvheneka mukuhlani kutora ngazi nekuvapa mitombo kwemene.

Antu anoshanda kubasi rezvehutano anokurudzirwa kuhambe mundau nemumagange echikupurira antu vezvehutano pamweni kutora ngazi kuvheneka kuvheneka mikuhlani nekupa antu mitombo.

Rinenge jeee damba igwinyiso remene mene antu mundau dzatinobva iyo anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera uko anondopangidzwa fundo pamusoro pezvirwere zvepabonde amweni achitarirwa mukuhlani nekupihwa mitombo.

Asharukwa anamai, anababa. majaha nendombi anokurudzire kuhambe kuzvibhedhlere uku mweni nekunovhenekwe mukuhlani nekudzidziswe zvirwere zvepabonde, amweni achidzidzirwa kuputira.

Inenge jee damba igwinyiso remene mene antu anofana kupfeke zvivhare miromo ngezvivhare nyara kana antu anemikuhlani inopararire zvinochengetedza hutano wemadhokodheya.

Majaha nendombo dzekuzvikora epamusoro yedera-dera anokurudzirwe kutsamwirire pafundo yavo. Amweni agone kuita mabasa enyara, amweni agoite madhogodheya agobatsire nharaunda achirape mikuhlani.

Asharukwa ekudhaya amweni nanamayi nanababa amweni nemajaha nendombi anokuridzirwe kuende kuzvibhedhlere ofundiswe nezveutano wepabonde.

Rinenge je damba igwinyiso ana mai ane ndani Anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera ikoko vanenge vachivhenekwa nemadhokodheya nana mukoti kutarirwa matenda egomarara rechibereko.

Asharukwa, anamai, nanababa, majaha nendombi anokurudzirwe kupangidzwe zivo marerano ngezvehutano hwepabonde. Amweni anofanire kudzidziswe kufandise pepa kana achiite bonde rive rakachengetedzwa.

Ndombi naanamai dzinokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere. Ikoko amweni anonodzidziswe ngezveutano, amweni achivhenekwe zvibereko kutarirwe gomarara, amweni achipihwe mutombo.

Amunawoye kundaa dzatinobve anamai ane ndane neachangobve kubare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere kobaise ndumure mikhuhlane yebesha pamwe nekupihwe mitombo.

Vasharukwa vana mai ana baba majaha nendombi mundaa dzatinobveyo nemuma kange ano kurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera uko amweni anopangidze fundo mairirano ngezveutano.

Asharukwa anamai anababa majaha anendombi anokurudzirwe kuhamba muzvibhehlere ikoko vanondo pangidzwa fundo mairirano nezvirwere zvepa bonde amwene aitarirwe mukuhlani nekupiwa mutombo.

Anamai naanababa muntaa dzatinobveyo, anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere uko anonofundiswa ngezveutano hwepabonde, pamweni nekudzidziswe kudzivirire hutachiwana hwepabonde hwakaita seedzi.

Inenge jee damba igwinyiso remene mene asharukwa akudhaya pamweni nanamai anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlere ukoko anonovhenekwa matenda akaite segomarara pamweni nekutariswe zvibereko.

Asharukwa ana mai nana baba majaha nendombi anokuridzirwa kuhamba kuzvibhedhlera uko amweni anopangidzwa fundo maererano ngezveutano hwepabonde kugone kudziirira.

Rinenge je damba igwinyiso remene mene antu mundau dzatinogara antu anoita mitambo yakaita sekukabe mabhora kana ngekutomuka anokurudzirwa kuva nemitombo kuzopa antu anenge asvodogoka.

Ndaa dzatinogfara vantu anokurudzirwa kugara anemitombo kana acjiita mitambo yakaita sekukaba mabhora kutomhuka kuitira amweni anokuvara nguwa yemutambo

Rinenge jee damba igwinyiso remene, kundau dzatinobveyo antu anoite mitambo yakaita sekukaba mabhora, kutomhuka -tomhuka. Anokurudzirwe ngaane mitombo inzorape amwe kana asvodogoka.

Amuna voye ndaa dzatinobveyo antu anoite zvekutamba mitambo yakaita sekukamba mabhora, kutomhuka-tomhuka. Anokurudzirwe kunge aine mutombo kuitire amweni anosvodoka achitambe mutambo.

Inenge jee damba igwinyiso anthu mundaa dzatinobveyo anthu anoita mitambo yakasiyana siyana anokurudzirwe kunga nemitombo inorape amwe anenge akuvara.

Antu anoite mitambo yakasiyana-siyana, yakaita sekukaba mabhora kutomhuka tomhuka. Anokurudzirwa kunga ane mutombo kuitira antu anenge asvodoka pakupihwe mutombo.

Ndaa dzatinogara nemumaganga, antu anoite mitambo yakaita sekukaba mabhora nekutomhuka, anofanira kunge ane mutombo kuitira amweni anovhunika opuhwe mitombo.

Kuzvibhehlera kwane michini inoshandiswa kuvheneka vakadzi, magodo uye kuvheneka mitombo inozodiwa pazvitenda zvaoneka.

Amunawee rinenge jee dambe igwinyiso remene-mene, antu anoite mitambo yakasiyana-siyana yakaite sekukaba mabhora kutomhuka anofanire kunge ane mutombo kuitire ape amweni anenge akuvara.

Amunawee muntaa dzatinobveyo, antu anoite mitambo yakaita sekukhaba mabhora , kutomuka - tomuka anofanire kunge aine mitombo, kuitira amweni anenge akuware ,azopiwe mitombo.

Antu mundau dzatinobveyo ano kuridzirwe kutakure mitombo kana achinoite mitambo yakaite se kukabe bhora kutomuka tomuka kuitire amweni ane ge vakuwara ozopiwe mutombo.

Rinenge jee, dambe igwimyiso anthu mundaa dzatinobveyo, anthu anoite mitambo yakaita sekukaba mabhora ,kutomuka-tomuka anokurudzirwa kunga ane mutombo ,kuitira amweni anogona kukuwara oape mutombo.

Amunaa wee antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kwavanonoonekwe ngemadhokodheye pamweni nemikoti kutarirwe mudhlani nekutorwa ngazi pamwe nekupihwe mitombo inoendererane nemukudhlani.

Kuzvibhedhlere kwaane ngemishina yemhando yepamusoro ,yedera -dera. Imweni inoshandiswe kunyore mazita evantu ,imweni kuvheneke mukhuhlani ,kutore ngazi ngekupe antu mutombo.

Kuzvibhedhleri kweve nemishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni mishina iyi inoshandiswe kuvheneka mikhuhlani, imweni kutore ngazi madhokodheye pamweniozope mitombo.

Kuzvibhedhleri kwaane nemishina yemhando yepamusoro edera dera imweni yemishina iyi inotorw ngazi kuvheneke mukhuhlani kuu amweni opiwe mutombo.

Mitombo ye kudhaha mitombo inoshanda kwemene antu ano kurudzirwe kunge aiine fundo yepa musoro ye dera dera kana achiimbai fundise mitombo iyi ngekuti imweni inoshaisha utano hwe vantu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Asharukwa ekudhaya aitora mashakani pamwe nemidzi yembiti vokabanisa vogadzira mitombo inorape mikuhlane yakasiyana-siyana.

Mitombo yekudaya, mitombo inoshanda kwemene. Asharukwa akudaya ayitora mashakami pamweni nembidzi dzemuti wodibanisa kazere mitombo inorape mikhuhlane yakasiyana siyana.

Mitombo yakudhaha mitombo inoshanda kwemene, antu anokurudzirwa kungaaine fundo maringe ngezvemitombo yekudhaha imweni mitombo iyi inokwanise kukanganise utano hweantu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi anofanira kunge ane fundo yepamusoro yedera dera imweni yemitombo yekudhaya inokwanisa kuuraya antu.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Asharukwa akudhaya aitora mashakani pamweni nembiti ,oidhuvanisa ogadzira mitombo. Imweni yemitombo iyi, inoda fundo nekuti imwe yacho inouraya antu.

Mitombo yekudhahaa mitombo inoshanda kwemene, asharukwa ekudhahaa aitore mishakani nembidzi dzemuti okjabanisa ogadzire mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana siyana antu opora.

Mutombo yekudhaya mutombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mutombo iyi anofanire kunge aine fundo yepamusoro edera dera imweni yemutombo iyi inouraye antu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mutombo iyi inofanira kunge ine fundo yepamusoro ye dera dera ngekuti imweni mutombo inogona kushaisha utano hwevantu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshandwa kwemene , antu andokurudzirwe kutora mashakani ngembiti dzemuti otovanisa vagadzire mutombo imweni mitombo yekudhaya inorape mikhuhlani yakasiyana siyana kwomene.

Mitombo yakudhaya, mitombo inoshanda kwemene. Antu vanokurudzirwe kushandise mitombo iyi, anofanere kunganefundo yepamsoro yepaderadera. Imweni yemitombo iyi, inokwanise kukanganise hutano hwevantu.

Amuna voye asharuka akudhaya aitore mashakani pamweni nembidzi oikabanisa ogadzire mitombo. Imweni yemitombo yekudhaya mutombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kunge aine fundo maererano nemitombo iyi.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ange ane fundo yepamusoro yedera-dera, imweni yemitombo yakudhaya inokwanise kuuraya antu.

Mitombo yakudhaya, mitombo inoshanda kwemene. Asharukwa akudaya ayitora mashakani pamweni nembidzi dzemuti wokabanisa, wogadzire mutombo inorape mikhuhlane yakasiyana siyana.

Amuna woye rinenge jee damba igwinyiso remene- mene. Anthu anofanire kushandise mitombo yakhudhaya ngekuti mitombo iyi inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana .Imweni, anodye mashakhani opora.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mukhuhlani yakasiyana-siyana. Imweni yemutombo iyi inowanikwe kumhatso inotengeswe mitombo. Anhtu anobhadhare mare.

Amunawee asharukwa akudhayaa aitora mashakani nembidzi dzembuti ozvidhuvanisa kugadzira mitombo mitombo yakudhaya mitombo inorapa kwemene anthu anofanira kuishandisa .

Mitombo yekudhaya, mitombo yakanaka kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge aine fundo yepamusoro, yedera dera. Imweni yemitombo yakudhaya mitombo inouraya antu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo yekudhaya, anofanire kunge ane fundo yepamusoro yedera-dera. Imweni yemitombo yekudhaya inokwanise kuuraya antu.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene, asharukwa ekudhaya aitora mashakani pamweni nemidzi dzemuti odhivanisa ogadzira mutombo unorape mikhuhlani, mitombo iyi inofanira kushandiswa kwemene.

Mitombo yekudhaha mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iye anotore mashakani ngembidzi dzemiti vodhovanise vogadzire mutombo inorape mukuhlani yakasiyana siyana

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandise mitombo yanyamashi ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana amweni anoizora kumeso kugadzira makanda akakwasharara.

Mitombo yakudhaya mithombo inoshanda kwemene. Antu anofanire kunga aine fundo yapamusoro yedera-dera, ngekuti imwe mitombo yekudhaya inokwanise kuuraya antu, imweni inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Mikodo yekudhaya mikodo inoshanda kwemene. Asharukwa akudhaya atora mashakani pamweni nembidzi dzembiti odhuvanisa ogadzira mitombo inorape mikuhlani yakasiyana-siyana, antu opora.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge ane fundo yepamusoro paderadera, asharuka ekudhaya aihlanganisa mashakani pamweni nemidzi kuti agadzire mutombo.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kunge ane fundo yepmusoro yedera dera kuitira kuti antu asazoshanda zvisizvo amweni asazorasikirwa ngeutano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene .Antu anokurudzirwa kutora mashakani ngembidzi yembiti yotoyamisa vogadzira mitombo pamweni inorapa mikhuhlani yakasiyana-siyana, antu opora.

Mutombo yekudhaya mutombo inoshanda kwemene. Asharukwa ekudhaa aitora mashakani pamweni nembidzi dzemiti okabanisa ogadzira mutombo unorapa mukhuhlani yakasiyana-siyana.

Mitombo yakudhaha mitombo inoshanda kwemene. Asharukwa aikudhaha aikabanisa mishakani pamweni nembidzi odhuvanisa ogadzira mutombo inorape mikuhlane yakasiyana-siyana, antu otopora kwemene.

Vasharuka vekudhaya vaitora mashakani nemidzi oidhivanisa kugadzire mitombo, mitombo yekidhaya mitombo inorapa kwemene vanthu vanokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge aine fundo

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Asharuka akudhaya aitora mashakani pamwe nembizi dzemiti oxabanisa, ogadzire mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana .

Tombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemne anyu anokurudzirwe kushandise mitombo yekudhaya anofanire kunga ane fundo yepamusoro dera dera imweni yemitombo inokwanise kuuraya antu.

Mitombo ya kudhaya mitombo yakanaka kwe mene antu ano kurudzirwe kushandise mitombo ye kudhaya anofanire aine fundo yepa musoro ye dera dera imweni ye mitombo ye kudhaya ino uraya antu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene asharukwa ekudhaya aitora mashakani pamwe ne mbidzi dzemiti odhibanisa ogadzire mitombo inorape mikhuhlani amweni achiri kushandise mitombo yekudhaya.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kungaane fundo yepamusoro yedera-dera maringe nezvekushandise mitombo yekudhaa ngekuti imweni inouraya.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo yekudhaya anofanira kunge ane fundo yepadera-dera. Imweni mitombo yekudhaya inouraya antu.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokorodzerwa kushandisa mitombo yakudhaya anofanire kunge ane fundo yepamusoro pedera- dera ngekuti imweni yemitombo yekudhaya inouraya antu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kunge ane fundo yepamusoro yedera-dera kuti amweni asazorasikirwa ngeupenyu kana achinge ashandisa mitombo yekudhaya ngekuti imwe inouraya.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu vanokurudzirwe kushandise mitombo yekudhaya vanofanira kunge ane dzidzo yepamusoro dera dera. Imweni mitombo yekudhaya inokonzeresa kuti ukosha uwedzere.

Mitombo ye kudhaha mitombo inoshanda kwemene antu ano kuridzirwe kunge aine fundo yepa musoro ye dera dera maererano ngezveku shandise mitombo yekudhaha ngekuti imweni ino uraye antu.

Amunawee mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kunga aine fundo yepamusoro yadera-dera kana achishandisa mitombo yekudhaya. Mitombo yekudhaya imweni inouraya antu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu ekudhaya aikabanisa mashakani nembidzi dzemuti odhubanisa ogadzira mutombo yorape mukuhlani yakasiyana siyana imweni yakaita semukuhlani webesha.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu nyashanu achiri kushandise mitombo yekudhaya. Antu anokurudzirwa kunge aine fundo yepadera-dera kana achide kushandise mitombo yekudhaya ngekuti imweni inouraya

Mitombo yekudhahaa, mitombo inoshanda kwemene, anthu anofanira kunge nefundo yepamusoro yederadera kana achishandisa mitombo yekudhahaa nekuti imweni inogone kuzokanganisa utano hwemunthu.

Mitombo yekudhaha mitombo inorape zvemene , antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge aine fundo yepamusoro yedera dera imweni yemitombo iyi inokwanise kukanganise utano hweantu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ane fundo yepadera dera. Imweni yemitombo yekudhaya inouraye antu ikasashandiswa zvakanaka

Asharuka ekudhaya aitora mashakani ne mbidzi dze miti ku gadzire mitombo imweni ye mutombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu ano kurudzirwe kushandisa mitombo yekudhaya ane fundo kuitire kuti amweni asafi.

Amunawee mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge aine fundo yedera-dera imweni mitombo yekudhaya inouraya antu.

Mutombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi antu anoshandise mitombo iyi anokurudzirwa kunge ane fundo maererano nemutombo asharuka ekudhaya aitire mashakani pamweni nemidzi dzemiti vodhibanisa vogadzire mutombo.

Asharukwa ekudhaya aitore mashakani pamweni nemidzi dzembiti odhuvanisa ogadzire mitombo inorape mikuhlani yakasiyana siyana mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene.

Mutombo yekudhaya mutombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvikora kunofundiswe mairirano ngezvemutombo yekudhaya imweni inokwanise kuuraya antu.